Abantwana bemfundo yaphansi, abeprimary, bahlezi. Kulamatafula ababhalela phezu kwawo, kanye lamabhuku ababhalela kuwo. Lokhu kuzabasiza ukubala, belandelela, lokho abakufundisiweyo.

Kulendawo okulungiswe khona i"ground" ebantwaneni bemfundo yaphansi abe "primary" abazilibazisa khona ngesikhathi sePE kumbeni kwesinye isikhathi nxa kuyisikhathi se"break".

Abemfundo yaphansi phansi labo bayafundiswa ngokweze mpilakahle kulezinsuku benelisa labo ukubuthana befundisa ngokuziphatha kahle lokuhlala kahle labanye

ezikolo zabemfundo yaphansi kuyafakwa amatanka amanengi kungaba kuphakathi loba phandle kwesikolo ukuze abantwana bathole amanzi eneleyo esikolo njalo amanye alawa manzi ayasetshenziswa ukuthelela

Abantwana bemfundo yaphansi abeprimary bayakuthakazelela labo ukuya esikolo. Ukuze bekhule bengabantwana abahlakaniphileyo bakwanise ukuncedisa imuli zabo bafundele imisebenzi eminengi kakhulu.

Labemfundo yaphansi bayakhuthazwa ukuhamba ezikolweni sibona abemfundo yaphansi besemagirowundini bedlala kuqakathekile ukuba beyazi imidlalo edlalwayo sibona begqoke amayunifomu esikolo.

Kulezinsuku kulabemfundo yaphansi bayakuthakezelela ukuya esikolo ngoba esikolo kwenza umntwana akhule ekhaliphile njalo ezikolo zonke kuhleli kuhlanzekile ngasosonke isikhathi. Bayaphiwa njalo isikhathi sokuthi baziphumuze.

Abantwana bemfundo yaphansi baya esikolweni. Ezikolweni ezinengi ungafika uyathola ibhakane eliyabe libhaliwe elikhombisa leso sikolo lendawo etholakala kuso.

Abemfundo yaphansi bayakuqakathekisa ukufunda sibona ababalisi kulezinsuku bayababhalela emabhodini ukuze benelise ukukopa okuyabe kubhaliwe njalo benelise ukufunda ngazo zonke izikhathi.

Ezikolo zabe mfundo yaphansi sokutholakala amaclass amanengi kakhulu. Sezizinengi izingane ezihamba esikolweni kulezinsuku .Kudala imfundo ibingaqakathekanga kulezinsuku wonke umtwana sefisa ukuya eskolweni .

Labemfundo yaphansi bayakuqakathekisa kulezinsuku ukuya ezikolweni, kuqakathekile ukuba lowo lalowo umntwana akwanise ukuya esikolweni, ukuze afunde kahle njalo abelempilo enhle kusasa.

Ezikolweni zabe mfundo yaphansi kuhleli kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi kuyafakwa lemipikitsha ebonisa abantwana besikolo kumbeni abazali .

zikhona izindawo zokuzi libazisa kwabemfundo yaphansi bengafunda balaso isikhathi sokuba behambe beyezilibazisa phandle bengadlala njengabantwana abancane

Kwezinye izikhathi ezikolo uthola kunanyathiselwe amaphepha emidulini lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana loba ngasiphi isikhathi benelise ukuzibalela kuyabhalwa emaphepheni alithanga kanti kwezinye izikhathi kubhalwa kwamhlophe

Abantwana besikolo abemfundo yaphezulu abesekhondari labo sebesenelisa ukusebenzisa imitshina belungisa izinto abanganelisa ukuzithengisa bathole ukuzincedisa empilweni zabo

Abemfundo yaphezulu kulezi insuku labo sebefunda imisebenzi etshiyetshiyeneyo benelisa njalo ukutshengisela ukuba sebekwazi ukusebenza imisebenzi ephezulu lapha sibona abafundi betshengisa ulwazi lwabo.

Ama laptop lama computer sokusebenza kakhulu ezibhedlela kulezinsuku, osokusenza kubelula kubongikazi ngoba abasabhali emabhukwini kodwa sebekwanisa ukugcina leyo information kulezozinto

Abemfundo yaphezulu, sebefundiswa njalo baphinde bafundiswe imisebenzi yezandla okumele bazincedise ngayo okuzabenza ikusasa labo libe lihle, bekwanise ukuzisebenzela.

Abemfundo yemfundo yaphezulu abesecondary kulezinsuku sebeyenelisa ukufundela imsebenzi yabo yezandla okwenza ukube lula ukuthi bekwanise ukubhadala amaschool fees abo

abantwana besikolo se secondary bayafunda bahleli phansi balamabhuku phambi kwabo bayabhala abaku fundiswa ngumbalisi wabo bagqoke ama shirt amhlophe kukanti umbalisi ugqoke i shirt emhlophe le trouse elimnyama

Abemfundo yaphezulu kulezinsuku labo uma befundiswa bagqoka njengabasemtholampilo njalo sebefundiswa izinto ezinengi. EmaLab abo kuyatholakala njalo imitshina abazisebenzisayo ukuze labo babelolwazi lokuyisebenza leyomtshina.

Ezikolo zabemfundo yaphezulu kulezinsuku ikhona njalo imitshina abayisebenzisayo emaLab abo sebefundisiwe njalo ngokulatshwa kwemikhuhlane eminengi lokuthi ibonakala njani emzimbeni yomuntu.

Abemfundo yaphezulu kulezinsuku bayafundiswa ngemisebenzi yezandla etshiyeneyo, bayafundiswa njalo ngemisebenzi yokupheka leminye njalo etshiye tshiyeneyo engabanceda kusasa.

Abemfundo yaphezulu abesecondary sebelemitshina abayisebenzisayo kulezinsuku. Kiyo yonke imisebenzi abayifundiswayo bayaphinda njalo bayifundele besebenzisa leyo mitshina, bayabe begqoke kahle amayunifomu abo ayabukeka ayigreen.

Ezikolo zabemfundo yaphezulu kulezinsuku ayatholakala njalo amaLab lapho abayenza khona ama experiments abo bayabe njalo belayo imitshina abayisebenzisayo ukuze babe lolwazi oluphezulu.

Minengi imitshina esetshenziswayo ezibhedlela kulezinsuku. Eminye yakhona iyimitshina yama laptop lamacomputers ,ungafika ulohlupho ufuna ukuhlolwa emzimbeni uyafika uhlale esithulweni then udokothela uyabe ekhangele emtshineni wakhe konke okwenzakala emzimbeni wakho.

Abantwana bezenfudo yaphezulu abesecondary. Bahleli behlanzekile ngazo zonke izikhathi ,lalapho abafundela khona .kuhleli kuhlanzekile njalo ngazo zonke izikhathi, ayabe njalo ekhona amanzi okuthi bageze izandla zabo.

Imfundo iqakathekile, sibona abemfundo yaphezulu babuthene bayabhala njalo bayacebisana .Wonkumuntu sekwazi ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi uye esikolweni ,uhlanganele labanye njalo ufunde.

Ezikolweni zabemfundo yaphezulu kuhleli kubukeka ngazo zonke izikhathi njalo kuhleli ku cecile kuyathanyelwa ku clean phansi kukanti njalo kucecisiwe ngezihlahla lotshani obuluhlaza

Kulesikhathi sokuthi abemfundo yaphezulu babuthane bahlale phandle kwamakilasi bafundiswe ngokwezempilakahle langokuziphilisa ukuba kufanele baphile njani.

Abezempilokahle balawo amagwalo ababhalela khona amabizo ezigulane le ifomatshini abayabe beyiphiwe yizigulane ukuze mhla izigulane ziphenduka babelo lwazi okuyabe kuhlupha kulesilo sigulane.

Izifundi zemfundo ephezulu esecondary kuleskhathi abafika kiso baphumele phandle kwamaclass babuthane isikolo sonke befundiswa ndawonye ukuze bazi ukuziphatha kahle

Abantwana bemfundo yaphezulu abeSecondary balesikhathi labo abasiphiwayo ukuze benelise ukwenza izinto zamaSports kungabe yikugijima kumbe ukudlala ibhora ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Kuhleli kuhlanzekile esikolweni sabemfundo yaphezulu njalo kucecisiwe izihlahla eziyabe ziqunywe kahle ikanti leloni iyabe Ikhona kuleso sikolo iyabe iluhlaza iyabe ithelelwa ngazo zonke izikhathi.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu kulama library lapho okutholakala khona amabhuku ukuze izifundi zizincedise mgokubala bebelolwazi olubhaliweyo.

Abantwana besikolo abemfundo yaphezulu eSecondary bahleli ekilasini bayafundiswa ngumbalisi wabo. Balamabhuku phambi kwabo bayabhala lokho abakufundiswa ngumbalisi wabo ukuze nxa sebebodwa benelise ukubala.

Umbalisi ubhalela abantwana umsebenzi ebhodini ukuze benelise ukubala lokuthi babhale emabhukwini abo ukuze benelise ukubala bodwa uma sebelesikhathi sabo.

Iyatholakala njalo ilibrary kwabemfundo yaphezulu iyancedisa njalo ezifundweni zakulabo abafundayo uyathola ama bhuku onke ukwanise ukuzibalela wedwa .

Izifundi zemfundo yabaphezulu esikolweni ziyafundiswa ziyabhala lokhu ezikufundiswa ngababalisi, ezinye zakhona zigqoke amajesi amnyama kukanti ezinye zakhona zigqoke amashetsi amhlophe.

Sebekuqakathekisa ukufunda abemfundo yaphezulu kulezinsuku, endaweni abafundela kuyo ihleli ihlanzekile njalo ngazozonke izikhathi kutholakala amabhakede alamanzi ukuze bageze izandla zabo.

lakulezinsuku abantwana besikolo sebenelisa ukubuthana belalela uma befundiswa ngumbalisi kuqakathekile ukuba uyazi ngokwempilo kulezinsuku akuselaye ongafisiyo ukuba abe lolwazi lwezikolo

Kwabezemfundo yaphezulu, lakho kuqakathekile ukuthi babhalelwe ebhodini. Ngibona ibhodi emnyama lapho okubhalelwa khona ukuze abafundi benelise ukubala lokubhala.

Amakilasi abemfundo yaphezulu acecisiwe, ayabukeka ngazo zonke izikhathi. Ngitsho laphandle kwalezo ezikolo kuyabe kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi, kuhlanyeliwe izihlahla njalo.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu, abafundi kulezinsuku sebesiba lesikhathi sokuphumela phandle kwesikolo befundisana njalo ngokwempilakahle. Lokokuziphatha kuhle.

abemfundo yaphezulu babuthene bagqoke izikipa ezimhlophe kuqakathekile ukuba wonke umntwana wesikolo enelise ukufunda njalo alalele lowo oyabe emfundisa

Kuqakathekile ukuti wonke umntwana ahambe esikolweni ukuze athole imfundo. Sibona abantwana bemfundo yaphezulu balombalisi wabo baphakamise izandla okutshengisela ukuthi bayakuzwisisa lokho abafundiswa ngakho.

Sesifikile isikhathi sokubana abemfundo yaphezulu bebuyele emakhaya abo. Lapho okufundela khona abafundi kulamabhakani atshengisa leyo ndawo abhalwe ibizo laleso sikolo abafunda kiso.

Amagedi ezikolo zabemfundo yaphezulu ahleli evuliwe ngazozonke izikhathi, ungakangeni kulelo gedi kilebhakani elibhaliweyo eliyabe libhalwe Ibizo laleso sikolo.

Esikolo sabafundi abaphezulu abe secondary akhona njalo amabhodizi asetshenziswa ngababalisi ukuze babhalele abantwana besikolo ukuze benelise ukukopa benelise lokuzibalela bodwa.

Ezindaweni zokufundela kulabo abemfundo ephezulu kucecisiwe kulotshani oluluhlaza tshoko. Sibona abemfundo yaphezulu sebeqedile ukufunda sebephuma sebebuyela ezindlini zabo.

Imfundo iqakathekile njalo lokudla kuqakathekile emzimbeni walowo ofundayo. Lapha sibona abafundi sebeqedile ukufunda sebesidla, lokunatha amanzi.

Kuyakhwe kuhle ezikolo zeyunivesithi njalo kuhleli kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi, kuyahlanyelwa njalo i loni eluhlaza, ikanti lezihlahla ezitholakala lapho ziyabe zicecisiwe zibukeka kuhle.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuyakhiwe, kulezakhiwo ezinkulu kakhulu lezihlahla eziluhlaza. Ikhona njalo indawo eyabe iyakhiwe lapho okuphunyulelwa khona ungafika kuleyo ndawo.

Ema University kutholakala imihlobo yabantu abatshiyeneyo abanye bakhona sebekhulile kukanti abanye njalo basebatsha kuqakathekile ukuthi umuntu wonke athole imfundo ukuze azincedise kusasa.

Izikolo zabemfundo yaphezulu kulama "Library" atholakalayo lapho okulamabhuku khona, ukuze abafundi benelise ukuyazilibazisa njalo bathole enye imfundo ngokuzibalela lawo mabhuku.

Banengi abafundi asebetholakala kwabemfundo yaphezulu abe yunivesithi. Kuqakathekile ukuthi uhambe esikolweni ngazo zonke isikhathi, kuyakuncedisa ukubakwazi ukuzinceda ngazozonke izikhathi laloba uthole umsebenzi.

Imfundo iqakathekile kulezinsuku Wonke umuntu sefuna ukufunda Lapha sibona abafundi bahleli balama computer bafunda ngokwezempilakahle

Ezikolo zabemfundo yaphezulu kucecisiwe ngazo zonke indlela kuyatholakala izihlahla eziluhlaza leloni eluhlaza okwenza izifundi zithakazelele ukuza kuleyo ndawo zifunda.

Ezikolo zabemfundo yaphezulu kuyakhwe kuhle kulezi insuku njalo kucecisiwe phandle. Kuyatholakala iloni eluhlaza, kulezindawo njalo abayakhelwe khona ukuze behambe bayebuthana bephumule.

Kulemitshina esetshenziswayo kulezinsuku efanana lama camera uyayithatha leyo mitshina uyifake emehlweni akho ubusuthola okungabe kuphakathi kwamanzi ukuthi amanzi akhona ahlanzekile yini.

kwabemfundo yaphezulu zikhona indawo ezihlanzekileyo abaziphiwayo ukuze bagcinele amafutha abo ukuzigcoba uma bengageza izandla kumbe bengasebenzisa amanzi

Ziyakhwe kahle izikolo zabemfundo yaphezulu njalo zihleli zihlanzekile zicecisiwe ngezihlahla eziluhlaza kukanti kulezindawo lapho abafundi abaphumulela khona.

Endaweni okufundela abafundi abenfundo yaphezulu emauniversity .Kuhleli kuthanyeliwe phandle kubukeka kukuhle ,iloni yakhona iyatshengisela ukuthi iyathelelwa ngazo zonke izikhathi, iluhlaza.

Izikolo zama yunivesithi ziyakhwe ngohlonzi lwaphezulu ziyakhwe ngezitina ezinhle eziyabe zingatshiswanga ziyabukela lezo ndawo uma uzikhangele laloba ungakangeni phakathi kwazo.

Izindawo zemfundo yaphezulu zihleli zihlanzekile njalo zicecisiwe ngazo zonke izikhathi, zihlanyeliwe njalo ilawn eluhlaza phandle kulapho okudlalela khona abafundi.

Ezikolo zabemfundo yaphezulu abe university akhona ama library atholakalayo okufanele ukuthi umfundi ahambe ayezilibazisa kuleyondawo ebala amabhuku ukuze abe lolwazi olukhulu.

Abemfundo yaphezulu abe university basesikolweni banengi base kilasini bayafundiswa sebesebenzisa ama laptop kulezi nsuku ukubhala konke abayabe bekufundiswa ngama teacher abo.

Izifundi zemfundo yaphezulu eyunivesiti ziyakuqakathekisa njalo ukuhamba ezikolweni zisiyafunda ngazo zonke izikhathi. Ziyazi imfundo iqakathekile. Bahamba bethwele amanzi abo ngazo zonke izikhathi.

Ezikolo zemfundo yaphezulu yindawo okumele ihlale ihlanzekile kulamathebuli ahleli izigubhu phezulu legedlela lokuzibilisela amanzi ukuze bathole ukusebenzisa

Kulezinsuku abemfundo yaphezulu bafunda besebenzisa amakhompuyutha ukuze umbalisi uma efundisa labo benelise uku "searcher" lezo zinto afundisa ngazo kumakhompuyutha abo.